Inji je ɓe naftiritta ha woggugo paɗe. Ɓurna fu shushena en joɗata hababal ko shafi lumo on naftiritta be man.